Barkanku da wannan lokaci a yau kuma tare da naku sanusi Muhammad Bello.inda yau za mu yi duba kan maudu'inmu mai taken ciyawar Timothy. Ita dai wannan ciyawar ta Timothy ciyawa ce mai matuƙar alfanu ga dabbobi har ma da mutane ciyawa ce wanda ake samun ta a wurare masu ainifin sanyi tana da ɗan ɗano da kuma amfanu mai ɗinbin yawa ga dabbobi ana ba dabbobi ɗanye ta ko kuma yanko a s hanya a ba su iya wannan ciyawa ta kasance kamar harawa inda ake a ba dabbobi kula da su Sannan kuma domin ginin jikinsu ita wannan shi yawa tana da matuƙar amfani ba a shukata amma me ana samunta a filin Allah ko a filin da yawanci da aka bari domin kiwon dabbobi mafi yawanci na daji. Wannan ciyawa na da matuƙar alfanu kuma ana samunta a yankunan su Asia da dai sauransu.

barkanmu da wannan lokaci a yau ma kuna tare da naku sanusi muhammad bello inda za mu yi duba kan maudu’inmu mai taken shagon kayan marmari kayan marmari nau’i ne na ‘ya’yan itatuwa masu ƙara ma ɗan adam lafiya da gina jiki masu taƙaitaccen lokacin ajiya misalan kayan marmari sun ƙunshi gurji lemu kankana karas kabeji ayaba abarba kwakwa mangwaro gwanda abarba da dai sauransu mafi yawan kayan marmari ana shuka su a wurare mabambanta sannan shi shagon kayan marmari wuri ne wanda da ake samun duk ire iren waɗannan kayan marmarin da muka faɗa wasu ana kawo su daga sassa na duniya wasu kuma a nan ake shuka su suna da lokaci mabambanta inda sun fi yin alfanu a lokacin bazara watakan lokacin sanyi saboda lokacin yanayin yana da ban sha’awa

barkanmu da wannan lokaci a yau ma kuna tare da naku sanusi muhammad bello inda za mu yi duba a kan maudu’inmu mai taken suyar ire iren abincin garin alkama watakan suyar fulawa ita dai wannan garin alkama ana sarrafa abinci mabambanta da ita kama daga duniya har i zuwa nan afirka ta kudu xxx garin fulawa abinci ne wanda aka samo daga alkama wanda ya samu matuƙar karɓuwa a duniyarmu ta yau wanda malam bahaushe ma ba a bar shi a baya ba kaɗan daga cikin misalan abincin sun ƙunshi muna da fanke muna da dubulan muna da sinasir muna da kalallaɓa da dai sauransu akan sarrafa har tsoma kifi a soya don a guje ma kamu wurin tuya wannan abin yana da matuƙar amfani inda ana sarrafa shi ta hanyoyi mabambanta

Barkanmu da wannan lokaci a yau ma kuna tare da naku sanusi Muhammad Bello a yau za mu yi bayani akan tsuro tsuro yakan zo a mabanbantan yanayi wanda a yau za mu yi duba akan fitowar shuka kamar yadda muka sani shuka na da matuƙar mahimmanci ga rayuːwar ɗan adam kai har ma da dabbobi idan shuka tai tsuro akwai matakai mabambanta, da ya kamata a kula da su waɗannan matakan sun ƙunshi samun gona sharar gina kai taki, huɗa shuka zubin taki da dai sauransu. Kafin a sama tsiron shuka yana da mahimmanci a kula da yanayi da damina domin samun ruwa don ƙara ingancin yabanya ko tsuro wannan shi ne kaɗan daga bayanin tsuro.

Barkanmu da wannan lokaci a yau ma kuna tare da naku Sanusi Muhammadu Bello a yau shirinmu zeyi duba akan shirin cin kasuwa kabun mu matsa ga bayanin cin kasuwa se inga yana da matuƙar mahinmaninci mu duba mai mece ce kasuwannan ita dai kasuwa wuri ne inda ake hada-hadan siye da sayar wa inda shim aba a bar malami bahaushe a baya a kasuwa ana harkan bani gishiti in baka manda a al’adan malami bahaushe akwai hada-hada nauoin kasuwa kamar kasuwan hatsi inda a nane ake kai amafini gona kasuwan dabbi inada a nane ake samun dabbobi kasuwan koli inda a nane ake samun kayan kwaliya da kayan kyale kyale na mata mafi yawanci sannan muna da kasuwan gwari inda nan ake sai da ko ake samun kayan amafini na masarufi irin su tomaturi tattasai alayahu kabeji da dai sauransu a rayuwan malami bahaushe amfanin kasuwa ba zai misaltuwa kaɗan da ga cikin shirin kasuwa shirin cin kasuwa ya ƙunshi duk wannan tanadi da mutun ze yi domin zuwa saye ko sayar wa sanan dalilai ne mabanbamta ake kai malam bahaushe cin kasuwa wannan kaɗan ne daga cikin bayani shirin cin kasuwa.

Barkanku da wannan lokaci kuna tare da naku a yau da kullum Sunusi Muhammad Bello inda yau za mu yi duba kan sarrafa kwakwar manja, za mu yi duba kan hanyoyi mabambanta sarrafa kwakwar manja, waɗanda suka haɗa da manja rabe-raben abubuwan da ake samu idan an sarrafa kwakwar sun ƙunshi manja ana samun shi daga fatar inda ake amfani da shi a mabambanta abubuwan kamar su: abinci suya da dai sauransu. Sannan na biyu muna da man kaɗe inda ake amfani da shi wajen kayan shafe-shafe da dai sauransu. Sannan muna da burkutu ana jiƙa kwakwar ta tsuma har ta zama burkutu a sha a yi ta marisa. Abincin dabbobi shi na huɗu akan jerin ake sarrafa kwakwar a yi, akan yi abincin kifi da zomo da dama wasu sauran dabbobin da shi. Kwakwar manja hanya ce wanda take kawo dinbin alheri da kuma kuɗin shiga ga al'umma mabambanta.

Barkanmu da wannan lokaci, a yau zamuyi duba akan mau’dui mu mai taken girbi kamar yadda muka sani, al’ada ce mai matukar muhimmanci ko ince tana cikin manyan ginshikin na noma wanda na da ginshikai ma banbanta akwai sharon gona akwai shirye-shiryen shiri, akwai shirye-shiryen shuka akwai na shuka akwai na bayan shuka wanda girbi ya faɗo, a al’adun da ake yi na bayan shuka girbi kaman yadda muka sani ana yin shi dan yabanya ko amfani tai ƙwari sai a cire a kai kasuwa ko gida, domin sarrafawa girbi akwai matakai mabanbanta da ake la’akari dasu, kafin fara girbi akwai dauke wan ruwan sama sannan akwai bushewar amfanin da zakaga amfanin ya canza launi wanda daga nan ne manomi zai bi yagani bayan yabi zai duba yaga amfanin ya bushe idan ya bushe sai a sare bayan an sare sai a barshi ya sha iska a kasa inda wasu akan haɗa buka kamar masara har sai bayan ta sha iska wani takan ɗauki wata guda, bayan lokacin da aka sare wato bishiyan bayan nan ne za a tattara akai gida domin a fara banbara ko susuka bayan anyi banbara da susuka nan ne za’ayi shiƙa a ɗare abuhu daga nan zaa kai gida ko kasuwa domin sarrafawa ayi hidindimu yau da gobe.

Barkan mu da wannan lokaci a yau zamu yi duba akan mau’dui mai taken girbin dangin doya, girbin dangin doya hanyace manoma ke cire amfani wanda ke fitowa ya nuna a ƙarƙarshin kashi kamar su rogo, dankalin hausa ,dankalin turawa, doya da dai sauran su waɗannan shukoki ana samun su mafi yawan lokuta wajaje masu sanyi da ruwa sama inda kamar ita doya takan shafe kusan shekara cire aƙasa kafin girbin, yana da kyau manomi yayi la’akari da matakai ma banbanta kafin fara girbin kamar su daukewan ruwan sama wanda wannan alama ce babba ga kowani manomi na cewa kaka ta ƙarato daga nan muna da ɗaukewan ruwan sama na biyu muna da bushewar ganye, wannan ma alamace babba ga manomi da zai lura cewa ganyen yafara canza launi daga kore fatau izuwa kalan ƙasa na uku ko akwai tsagewar ƙasa inda anan ɗaukewan ruwan shike asassa wannan tsagewar ƙasar wanda daga nan ne za a ga amfanin ya fara bayyana da manomi zai auna ya ga yayi ƙwari ko da saura inda idan yayi ƙwari sai asamo ma’aikatan da kayan aiki kamar su magirbi, fatanya da dai sauransu a fara aikin tonan a natse domin kar akwanta leshi saboda idan aka jima dankali ciwo ko aka kwantare shi mafi yawanci baya daraja a kasuwa shiyasa ake bukatar aikin cikin natsuwa bayan angama tonan sai a tara guri guda a kakkabe as aka a dinke a buhu akai gida ko kasuwa.

barkan mu da wannan lokaci a yau ma kuna tare da naku sunusi Muhammad bello a yau zamuyi duba kan maudu’in mu mai taken annobar gona da shuka wannan babbar al’amari ne ga manomi inda takan jawowa manomi asara babba koma harta kaiga rasa amfaninshi baki daya akan gujewa wannan annoba ta haryar yin feshin maganin kwari domin hana kwari yada zango a gonar baki daya su wadannan kwari suna lalata kasa da dama gonar baki daya shiyasa kowani manomi yake da kyau ya gujewa faruwar annobar kafin lokaci ya kure ana maganin wannan annobar ta hanya mabanbanta ana amfani da kona gona ana feshi ana ban ruwa da dai sauran su.

Barkanmu da wannan lokaci, a yau zamu yi duba akan maudu’inmu mai taken manomi na girbin dankali. Girbin dankali ko ince girbi lokaci ne da na nishaɗi da sakamako, ba kamar ga wanda ye noma, inda ba a bar manomin dankali a baya ba. Matakan girbin dankali ga manoma. Da fari zai jira lokacin kakarsa tayi, sai a duba aga idan sun yi ƙwari, bayan nan sai a cire ganyen da harawan daga jikin dankalin, bayan an cire harawar sai a fara ginowa, shi wannan ginin ana yin shi ne a natse, saboda idan aka gwalji dankalin ko aka bantale shi ko aka ji mai rauni, mafi yawanci baya daɗin ajiya inda yikan yi saurin riɓewa sannan ko a kasuwa baya daraja. Shiyasa yana da kyau a samu ƙwararru domin wannan aiki na ginowa ko ince tono. Fiddo dankali daga ramin atara, bayan an gama ginowa sai a tara su gaba ɗaya wuri ɗaya, bayan an gama tara dankalin zuwa yamma sai a kakkaɓe ƙasa da dattin da yike jikin shi, lalle ana samun ƙasa dunƙule dashi saboda shuka ce wadda ke hitowa a kalkashin ƙasa, a can ƙasan-ƙasa. Sannan sai a ɗinke a buhu, akai ma’ajiya ko kasuwa domin sarrafawa ko biyan buƙatun yau da gobe.

Barkan mu da wannan lokaci a yau zamu yi duba akan mau’duin mu mai taken sarrafa manja, sarrafa manja ya kunshi duk wani mataki da ake bi na domin samun manja daga kwakwar ko daga itaciyar daga matakan da ake bi daya daga matakan kadan daga matakan da ake bi sune girbi dafari manomin zai rika kula ya rika gani idan kwakwar ta canza launi zuwa ja ko ko ɗan baki baki, wannan alama ce ta kwakwar ta fara nuna bayan nan zai hau ya girbo a kaima mata a gida idan aka kaima mata a gida sai su zagaye su sa cokali ko wuƙa su fara bantala zuwa da hunhun ƙaya a nan ne zasu yi ta ƙwantalarta ƙwantala har sai sun ƙwaƙwuleta tas sannan sai ajuye a roba ko bangaji a wanke bayan an wanke da ruwan gishiri sai a juye a tukunya a dafa sai yayi taushi sosai sannan za a juye a turmi a fara sasahe shi ko ko a juye a katon bangaji a shiga a tai dame shi har fatan ta sulɓe daga jikin kwakwan bayan ta sulɓe sai asa mataci inda zaa samu rariya mai ƙwarin gaske a tankade dusan da kwakwar daga ainihin manjan wanda daga nan ne za a ware manjan, sannan aware kwakwar da dusar bayan an ware manjan sai a ɗura a robobi akai gida ko kasuwa.

Barkanmu da wannan lokaci a yau zamu yi duba akan maudu’inmu mai taken girkin safe, girkin sha’ani ne mai matuƙar mahimmanci ga ɗan Adam, inda Bahaushe ke cewa (iya yunwa bata da hankali) Annan ba a bar abincin safe a baya ba, inda yake da matuƙar amfani ga lafiyar bil adama, yana da matuƙar amfani ko ince yana da matuƙar mahimmanci kafin yara su fita makaranta, ko mai gida ya fita kasuwa, ko na, ko wurin aiki, ace ya yi karin kumallo. Akan yi karin kumallo da ɗumame, koko, da ƙosai, biredi da shayi, taliya, waina, fankaso da dai sauransu. Shi wannan karin kumallo sha’ani ne me matuƙar amfani inda mafi yawancin masana lahiya suka tabbatar da cewa rashin karin kumallo shi ke kowo ciwon nan na rarakewar ciki, inda al’umma da yawa ke fama da wannan lalura. Girkin safe ya bambamta da yanayin wurin da ake zama ko ince da al’ada, inda mafi yawanci inyamurai sukan yi amfani da doya da manja, ko teba, ko wani abinci mai matuƙar nauyi domin yin karin kumallo. Nan kuma kasan malam Bahaushe muna da su ɗanwake, fankaso, waina, da dai sauransu a matsayin abincin karin kumallo. A can turai inda sukai karatu suka fahimci kimiya, sun tabbatar cewa karin kumallo yana da matuƙar amfani, amma so samu asa mu abinci mare nauyi.

Barkanmu da wannan lokaci a yau zamu yi duba akan maudu’inmu mai taken girki da goyo. Wannan ɗabi’ace ta matan malam Bahaushe, wato girki da goyo. Saboda shi malam Bahaushe be yarda reno yara, ko taya iyali ye renon yara hakki ne akan shi ba, shiyasa a ko da yaushe matar malam Bahaushe bata da zaɓi face ace duk aikin da zata yi, tayi shi da yaronta a goye a bayanta, kama daga sukola, wanki, wanke-wanke, ɗebo ruwa, shara, surfe, sussuka, daka kai harma da ɗora abinci. Saboda idan ma bata yi ba, bata da me yi mata, shiyasa malam Bahaushe ke cewa (uwa mabada mama). Wannan ɗabi’a tabbas addini ko wani addini ya Allah wa dai dashi don dai kawai al’ada ce wanda aka ta so tun iyaye da kakkani, kuma daɗin abun malamai sun hau suna ta nasiha suna jan hankali akan wannan al’ada da rashin kamata, da rashin kamatar wannan al’ada inda suke nuni da cewa mata ababan tattali ne, da ababban lalaɓawa. Tabbas mafi yawanci yanzu an fara ganewa, ana tama mata aiki, inda ada ake barin mace da goyo tana wahalhalu mabambamta a gidan miji, duk a sunan ibada.

Barkanmu da wannan lokaci. A yau ma, kuna tare da naku, Sanusi Muhammad Bello, inda yau za mu yi duba kan maudu’inmu mai taken Kiwon Tarwatsa na kududdufi. Wannan sana’a ta kiwon kifi, sana’a ce mai riban matuƙar gaske. Inda na tarwatsa na da shi ma yana cikin jigo, ko in ce jagaba, a wannan hidindimu. Matakan yin kiwo sun ƙunshi: Zaɓan waje mai ƙyau kamar wanda ya wadata da ruwa, da hanoyin fitan ruwan. Gina kududdufi wanda tsayinshi ana son ya yi kimanin mita ɗaya zuwa biyu, faɗi kuma ɗaurawa ko in ce hekta ɗaya zuwa biyu. Ruwa mai yawan lita zuwa dubu ɗaya zuwa dubu goma. Adadin ruwan ya kai zuwa dubu ɗaya zuwa dubu goma. Sannan zaɓan irin Tarwatsa yana da matuƙar mahimnci. Mutum ya samu iri mai ƙyau, ma’ana ya samu masu lafiya da ingantacci. Kula da abinci, yanayin mai kyau, da kuma magunguna, da canza ruwansu domin walwalansu.

Barkanmu da wannan lokaci a yau zamu yi duba a kan maudu’inmu babu maraya sai rago, sannan la’akari da matakan suka. Wannan karin magana ta malam Bahaushe mai taken ba maraya sai rago, yana zaburar da matasa a kan su tashi su nemi na kansu, inda aka san matasan da ƙoƙari, inda aka san matasa ke bakin ƙoƙarin su a gona. Kaɗan daga matakan nasara na shuka akwai Hanyoyi mabambamta, amma kaɗan daga ciki su ne: Zaɓen gona mai inganci, da fari manomi ana bashi shawarar kafin ya zuba kuɗin ya fara noma ya nemi ƙasa, koko ya nemi fili mai ƙasa mai nagari. Bayan nan sai zaɓan iri, kafin zaɓan iri yana da matuƙar kyau kai gwajin ƙasa, a kan je wurare bambamta ba kamar wuraren kimiya da bincike na jami’o’i domin yin bincike kan ƙasar, aga wani shuka tafi dacewa da ƙasar. Bayan an tabbatar da shukan data fi dacewa sai aje a ɗauko shukar a zabo iri mai matuƙar kyau, daga nan sai akai taki. Bayan anyi sharar gona sai a kai taki a zo ai huɗa a jira ruwan sama, bayan ruwan sama ya kankama sai a fara gina ramin shuka ana binne shuka, daga nan sai a jira shuka ya taso ai zubin taki da haudawa da dai sauransu.

Barkanmu dai da wannan lokaci a yau zamu yi duba a kan maudu’inmu mai taken kwakwar manja da itaciyarta. Bishiyar kwakwan manja na daga cikin bishiya mafi daɗewa ko ince tsawon rai a duniya, inda ‘yan kimiya suka tabbatar inda kula takan iya shafe tsawon shekara ɗari da hamsin a duniya, kuma tai ta yaɗo har na shekara ɗari koma fiye. Ana samun wannan bishiya a kudancin ƙasan nan, inda ke da damina biyu a shekara, irin wannan bishiya yawanci ana samunta a wurin dake da ruwan sama da kuma taushin ƙasa da lema. Ana samun wannan bishiya a kudancin ƙasan nan inda ke da damina biyu a shekara. Irin da take fiddawa shi ne kwakwan manja, inda idan aka sarrafa ana samun abubuwa mabambamta, kamar su kwakwa, ana samun manja, ana samun dusar kwakwan da dai sauransu. Ana amfani da abubuwa mabambamta domin girbin wannan shuka, inda mafi yawanci akan ɗaura igiya a kugu domin hawanta saboda shegen tsayinta ko ince mugun bisan da take dashi. Ai amfani da lauje, ko adda domin girbeta ko ince domin sare ‘ya’yan itatuwanta.

Barkanmu da wannan a yau zamu yi duba a kan maudu’inmu mai taken kwakwan manja ginshin noma. Kamar yadda mu kai bayani a baya, a, ana samun kwakwar manja bayan an sarrafata an cire man da dussar dake tattare dashi. Shi wannan kwakwa yana da matuƙar alfanu ko ince yana da alfanu mabambamta, inda akan sameta ne ɗaya bayan kawai an dandaka, an fasa, hohun dake kewaye dashi, ko ince rumbun dake kewaye dashi. Sannan za a ga ita wannan kwakwa, ita wannan kwakwa tana da launi mai kalar kasa, ko kuma ince wata tana da launi mai baƙi-baƙi, sannan a cikinta in ka fasa tana da fari fat a ciki, wannan kwakwa nada matuƙar zaki, sannan kuma tana da ɗanɗano da gardi na madara, mutane da dama sukan haɗata da kwakwa ko ince a kan yi abubuwa mabambamta da ita. A wannan kwakwan dalilin da yasa take da matuƙar mahimmanci ga noma ko ince manoma shi ne, bayan an gama sarrafa kwakwan an cire manjan da dusar ita din za a ƙara komawa da ita domun a sake dasawa a samu wannan bishi ta kwakwa.

Barkanmu da wannan lokaci a yau zamu yi duba akan madu’inmu mai taken sarrafa kwakwan manjan. Sarrafa manja ya ƙunshi duk wani mataki da ake bi domin samun manja daga kwakwa, kaɗan daga cikin matakan da ake bi akwai abubuwa mabambamta. Da fari girbi, kaman yanda muka sani yana da matuƙar kyau kafin a fara tunanin sarrafawa dole sai an girbe wannan amfani inda akan su magirban sukan hau kwakwar ɗaure da igiya a ƙugunsu, su sari da adda ko magirbi, daga nan sai akai masarrafa, bayan an kai shi massarafa sai a wanke, a wanke, a wanke, bayan wankewa, sai a ɗaura a tukunya asa gishiri a dafa, amfanin hakan shi ne domin in akwai wasu cutan da basu mutu lokacin wankewa ba domin anan za su mutu saboda ga zahin wuta gana gishiri. Bayan nan, sai a juye a turmi a fara ƙwanƙwasa, ko ince a fara daka, bayan an ƙwanƙwatsa shi sai a tsince ‘ya’yan kwakwar abar ruwan manjan da kuma dusar, bayan nan ne za a kwashe dusar, a tace a tankaɗe, a tankaɗe, a rairaye a inda nan ne za a samu manjan domin hidimar yau da gobe, bayan an samu manjan sai a dura a ƙananun robobi, koko a wata roba dabam domin siyarwa ko amfanin yau da gobe.

Barkanmu da wannan lokaci a yau zamui duba a kan maudu’inmu mai taken fere rogo. Fere rogo abu ne wanda yakan zo da ƙalubale da dama, kaɗan daga cikin matakan da manomi ya kamata ya bi domun gujema wannan ƙalubale su ne: Na ɗaya samun wuƙa me kaifi, idan manomi ya samu wuƙa mai kaifi, tana taimakawa idan har da kula domun gaggata yin aikin sannan kuma takan taimaka ba tare da, wurin fere ba tare da an kwaso tsoka wurin firan ba, shiyasa ake ba manomi shawara a lokacin feren rogon yana da matuƙar amfani a samo wuƙa mai matuƙar kaifi, saboda mare kaifi sai an sa karfi sannan take shiga kuma in ta shiga takan yi barna, inda take hero bawon da tsoka. Na biyu akwai yanke gindin rogon domun samun daidaito, tabbas bayan an samu wuƙa mai kaifi sai a cira gindin rogon yadda za a samu daidaito wurin fara fera, ko ince a samu hanyar fara ferewa. Na uku akwai ferewa daga sama zuwa ƙasa, tabbas yana da kyau ace duk abunda za a yi akwai tsari, wanda in aka ce an bi wannan tsarin tabbas za a haifi da mai ido. Na huɗu muna da juyawa izuwa inda ba a fere ba, bayan ka fere ɓangaren da kake gani, sai kake ka karkatar dashi domun fere ɗayan bangaren daya juya mai inda aka fere baya har a kai ga angama. Na huɗu muna da natsuwa lokacin fera, yana da kyau a natsu ba wai ai ta surutu ana abubuwa da dama ba, gujema yankewan hannu ko kwantalan rogon. Na biyar muna da tabbatar da tsaftan wajan kafin a soma, yadda aka sani tsafta itace cikon addini, yana da kyau aduk lokacin feran rogo ayi da kula inda rogon kan zamema mutane da dama abun kynkyami.

Barkanmu da wannn lokaci a yau zamui duba akan maudu’in mu mai taken hototunan ire-iren abincin kumalo. Shi dai abincin karin kumalo, ko ince abinci safe masana kimiya sun tabbatar da anada buƙatan abinci mare nauyi, mai rai da lafiya wanda ya ƙun shi duk sinadaran inganta jiki. Shi wannan abincin bashi da katamaimai inda kowace ƙasa, ko ince kowace nahiya suna da kalar nasu. Ayau zamui duba akan abincin karin kumalo na malam Bahaushe da kuma sauran rayuwa biyu wa’inda su ne rayika mafi rinjaye a ƙasarmu ta Nijeriya. A shi malam Bahaushe yana da abinci mabambamta, inda mafi yawanci yakan yi kari da wainar fulawa, koko da ƙosai, fankaso, ɗan wake, kunu, ɗumame, dan sululu, alkubus, da dai sauransu. Inda shi kuma a kasan inyamuri su kan yi karin kumalo da abinci mai nauyin gaske, kamar su doya da manja, teba, abu,, da dai sauran su. Shima malam Bayarbe ba a barshi a baya ba inda shima yana kaima cikin shi ko ince yana ba bakin salati da safe, mafi yawanci suna da ƙoƙarin alala, doya da wake, da dai sauran su.

Barkan mu da wannan lokaci ayau zamuyi duba akan maudu’in mu mai taken karin kumalo, shi dai abincin karin kumalo ko in ce abincin safe, masana sun tabbatar ko ince masana kimiya sun tabbatar da ana da bukatar abinci mara nauyi mai rai da lafiya wanda ya ƙunshi duk sinadaran inganta jiki, shi wannan abinci bashi da takamaiman inda kowace nahiya suna da kalar nasu, inda a yau zamuyi duba akan nau’ikan abinci da ake karin kumalo da su a Afrika inda zamu zabo kasar mu ta Nijeriya domin muyi duba muga dame dame ake karin kumalo a kasar malam bahaushe suna da abinci ire-ire inda su kanyi karin kumalo da koko da kosai, fankasau akwai waina, akwai ɗanwake da mai da yaji wasu kanyi da kalallaba, wasu kam harma burodi da shayi inda shi malam inyamiri ba a barshi a baya ba shima yakan yi karin kumalo da ko ince teba ko ace doya da manja da dai sauransu, shi kuma malam bayarbe shi kuma yana kokarin samu biredi da wake ko alale ko koko da kosai domin karin kumalo.

Barkanmu da wannan lokaci a yau zamui duba akan maudu’inmu mai taken shuka. Ita shuka tana cikin hallitu masu rai wadanda suke samarwa da kansu abinci ta hanyar hasken rana, ɓangarorin shuka akwai su sauya, ko ince jijiya, muna da ɓawo, muna da reshe, muna da fure, muna da ganye, muna da irin, gasu nan dai bala’adadin. Alfannun shukoki basu ƙirguwa inda kowace hallita mafi yawanci sun dogara da shuka ta daidai koko ta wata hanya domin samun rayuwa. Kan daga cikin alfanun shuka muna da samar da iska, tabbas duk inda keda bishiyoyi ko ince yawan shukeki mafi yawanci za a ga cewa iskar wajen ta bambamta, saboda za a samu yalwataccer iska. Na biyu samar da abinci, mutane da dama da ƙwari da dabbobi sun dogara da abinci da shuka ke badawa domin rayuwar yau da gobe, inda su kuma dabbobin da basu cin shukokin tabbas sukan rayu ne akan dabbobin da ke rayuwa ta hanyar shuka. So saboda haka, rashin shuka zai zamo illa ko ince aibi babba ga rayuwar halitun dake doron ƙasa. Na uku mafaka ga halittu mabambamta inda halitu suka fake anan wuraren domin su gidajensu, kama daga tsuntsaye, macizai, ɓeraye da dai sauransu. Ana samun shuka domin magani, zaka ga cewa mafi yawanci ana maguna mabambamta da shuka, tana zama sana’a da kuma hanyar itace ƙonawa.

Barkanmu da wannan lokaci a yauma kuna tare da naku Sanusi Muhammad Bello, inda za mu yi duba akan mauɗu’inmu mai taken suran fire. Wannan shi ne hanya wacce shukoki ke amfani da ita wajen hayayyafa, domin hayayyafan shuka, wannan mataƙi na da matuƙar alfanu domin ci gaba da ƙaruwan nau’in shukoki a doron ƙasa. Matakan da ke assasa suran fire akwai su: hasken rana, yanayi, ruwa, sinadarai, da dai sauransu. Kaɗan daga cikin alfanun tsuran fire akwai: samar da sabbin shukoki, da kan iya zama silan samar da abinci har ma dalilin har ta kan zama dailin daidaito da sauran halittu.

Barkanmu da wannan lokaci a wannan lokaci a yau zamu duba akan maudu’inmu mai taken agadar saidawa. Kamar yace muka sani, agada shukace wacce ake samu a kudancin ƙasan nan saboda mamakon ruwan da suke samu, ana saidata ta hanyoyi mabambamta, a inda da fari ƙafin ai maganan saidawa lallai sai manomi ya girbeta ya kula da ita, ya wanke kana a kawo batun ko ince a zo batun saidawa. A da fari akwai hanyoyi mabambamta domun sai da agada, inda akwai ta yanar gida, inda zaka ɗaura talar a gadar a shafukanka na sada zumunta, ba tare da zuwa kasuwa ba, inda zaka ga mabuƙata anan za a buga ai ciniki, a buga a kwashe ka tura musu da kayansu. Na biyu muna da wuraren sai da kayan marmari, a mafi yawanci in kaje inda ake saida kayan, ko ince kasuwar saida kayan marmari ana samun agada, ana iya sayarwa a kasuwannin kayan masarufi, dama sauran kasuwanni. Kamar su ‘yan lemo a Kano, wadda babban kasuwa ce ta kayan marmari. Na uku muna da kasuwannin kauye, a a yawanci kasuwanin ƙauyema ana samun ana iya sayarwa a kasuwanninmu na ƙauye, nan ma suna cinikin kayan lambu mai suna agada.